Izitina ziyakha imiduli lezindlu kanye kulabazali njalo abakhona abahlezi emabhentshini aluthuli.

Amaphilisi amhlophe aqakathekile empilweni zethu. Njalo kulamabolhokisi elimhlophe elilesibhakabhaka lokuhlaza aqakathekile empilweni

Umongikazi ugqoke isigqoko esilithanga lejakhethi emhlophe. Kulomuntu olele phansi.

Amabhokisi amhlophe atshiyenetshiyeneyo lawo ngamabhokisi emithi amanye aluhlaza ,amanye abomvu amanye njalo ayisibhakabhaka asetshenziswa ukuthi ma umuntu engezwa kuhle.

I cellotape le ekhona imhlophe isetshenziswa ukunamathisela izinto ezinengi njalo kulebhokisi eliluthuli elilombala oyisibhakabhaka.

Kuqakathekile ukusebenzisa amatemometha lawo asebenza ezibhedlela ukubonisa ukubana umuntu uyatshisa yini lanoma uyagodola.

Amafutha okuggcoba aqakathekile empilweni. Njalo amafutha la amhlophe alombala omhlophe lombala olithanga.

Amaluba aluhlaza ayabukeka, njalo ayenza indawo ibenhle ibukeke inhle. Amaluba aqakathekile kakhulu.